Lͻͻzagera ayi la a are. ka a lͻͻzage kaŋa e peԑlaa ka kaŋa e zeԑ. Kaa lͻͻ mine ayi a la te waana. Ka nensaaba be a lͻͻ zaa kpakyagaŋ. Ka dͻͻ kaŋa a zͻͻ moto, ka borͻnsanne a ŋmaa gyili ba.

Dͻͻ la a kyuli a te sola taa lԑ. kyԑ kaa lͻͻre baateԑ ne mot baateԑ meŋ biŋ be, ka mͻbilii bilii a buli a teŋԑŋ kyԑ ka kiyͻͻsere meŋ a be a dͻͻ lamboriŋ.

Bidɔɔbii la a zeŋ dare zuŋ, ka bɔtɔzagra a biŋ ba ninsɔge, ka rɔba zage meŋ a biŋ be, kyɛ ka sagere a gaŋ ba nimmitɔɔre, ka a teŋɛ a e sɔglaa lɛ.

Vũũ tontonebͻ la do are deoŋ zuŋ a ennԑ sola. Ka hama gaŋe a solare kpakyagaŋ. Ka a banaare a zeŋ, ka a bayi meŋ are ka a boŋyeni meŋ a kyuli a de o nu te o dukuni, kyԑ ka a ba banaare zaa a vͻgele a ba tontonzupile.

Pɔge la zeŋ dakoglee zuŋ. Ka rɔba biŋ a o lomboriŋ ka pɛo meŋ biŋ o lomboriŋ ka rɔba peɛlaa a biŋ ka bondirii a sugili, ka korepɔɔte meŋ a biŋ a o nimbitɔɔreŋ ka seleba dogele ka kooseeyaaraa a lare a selba poɔŋ kyɛ oŋ taa suo a ŋmaara boma.

Nempeɛle dɔba ne pɔgeba na a zeŋ. Ka anempeɛlaa dɔɔ kaŋa a gbi dumo a pɔge kaŋa nimitɔɔreŋ. Kyɛ ka kũũ daga meŋ a biŋ ba zaa nimitɔɔreŋ ka a pɔge kaŋa yɛre bonsɔgelɔ a are peɛle a kũũ daga.

Tontoneba na be a ba toma zieŋ. Ba zaa eɛ dɔbɔ, a vɔgle a ba tontoŋ zupile aŋ e peɛle, baŋ yɛre ovarɔɔl. Kyɛ ka mansinni aneŋ kur-bɛrɛ aneŋ waayuɛre a yɛ garehe garehe a zie zaa.

Kõɔ na a gaŋ piiri seɛŋ ka biiri a de bootiri ane laare a ɔnnɔ ne. A bie kaŋ vɔgele na zupili, ka kaŋa meŋ yɛre kparnuwɛgere naŋ taa zupili ky'o ba vɔgele l'a zupili, kyɛ pãã nyɔg’a kparnuwɛgere nuur a nyɔge toor toor.